Haysape bolan de'iza miselan be'izaysa gidiko usupun macati dheegetidi issi bolla gamo bahile afila mayidi utidi zora zoretishe doosona.

Haysan nuuni beyishe dizaysi keehippe daro asati issippe shiiqidi eqqidi dizaysa beyoos guusako .Eetika photo dendishe deetees. Ha bagaraka halande dees.

Hayssan nuni be'izaysatho goddikko arbbamincce kattaman hayile erizorteda giza keththeyi dizzayisanne issi bagarakka gashe bottan na'a dayissi uttidi dizzayisa be'anaw danda'oss.

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko inquan alamaqefe kashe nayta qammas gathides kiza xuufe sinthe baggara xaafe woththidinne asati uttidi dizayssawanna beyanawu dandayoos.

Hayssa nuyi be izayssatho gidikko daro asati boththa booththa shaamize maydinne issi bakkara qasseka huwen qace xaaxidinne diza indoti shiiqetidinne issi bolla bishe dizayssawanna beyanaw dandawe.

hayssa nuni xeellishin arbaminca kataman diza hayle reezortey sinthe baggara beettishe dizayssawanna beyanaw danda7oos he baggarakka wieyte giza makinay eqqidi dees

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko makina giddon aawachi macimati uttidi dizayssaranne sinthe baggara uttida addey qeese gidoyssawanna beyanaw danda7oos issi baggaraka phaado booti dees.

Hayssa nuyi beyizayssatho gidikko mangiste kaapoti shiiqetidi issi bolla uttidinne aykkowaza silxena ekkishettizayssawanna behana danda7oos sinthe baggara dizaadeykka bilxiginnama mayides

hayssa nuni beyizayssatho gidikko keeththe gashiya bollafe duge bumbulettada wullin keeththe bessan qasseka soo asay kezidinne eqqidi dizayssawanna beyanaw danda7oos

hayssa nuni be'izayssatho gidikko issi addey sinthe baggaran biidinne projektera giigissishe dizayssaranne macanaya qasseka tamarsanawu giigetta eqqada dizayssabanna be'anaw danda'oos

Hayssa nuni be izayssatho gidikko sinthe baggara diza nayti be sinthen diza misi laawanna hanko asatas yootishe dizayssa woykko eetas bessishe dizayssawanna beyanaw danda'oos he baggarakka besiyi laamatan.

hayssan nuni be7izayissatho gidikko dunguza mayda asataranne xibabe mayda asatara uttidi dizayssabanna be7anaw danda7oos issi baggarakka hu7era gitadey eqqidi haasa7ishe de7es

Haysan nun beyizaysatho gidikon ayet shiqetidinne issi bolla kathi kathishe dizaysaranne hanko asy shayishe dizaysara beyanaw danda'os, issiniyaka qorashe dawus .

hayssa nuni beyizayssatho gidikko dunguza mayda macataranne attuma asatara guppishe dizayssawanna beyanawu danda7oos issi baggara dizaddeyka dunguza gidonna hara shurabe maydes.

hayssa nuni beyizayssatho gidikko ortodokse sherche asati issi bolla shiiqetidi yishe dizayssawanna woykko meeda giddo gelishe dizayssawanna beyanaw dandayoos

Hayssan nuni be'izayssatho giidikko gaxxare giidon diiza assti ittophphiya giidon heezhzhu tammune issintho giizo asa gashe naytta qaaney bonchetizayssa assa bonchchosona.

Haysan nuni beyizaysatho gidiko to kuwase ka"iza nayti issi bolla shiiqetidinne katha wana denthi denthidinne mishe dizaysana beyanaw danda'os kathayka lo'es.

Hayssan nuni be7ishee dizayssatho gidikko gaammo cimathi dunguzza apilaa mayidinne issife hamoththishe dizayssawanna be7anawu dadda7oos; addaaskka buuchchey booththi bexamkko.

hayssa nuni beyizayssatho gidikko asati dubbusha kezidinne ba toora ba toora ba sintsen essidi uttidinne dubbusha dubbushih dizayssanna peyanaw dandawoos issi addeyka kushen qoobe oykkides

hayssa nuni beyizayssatho gidikko gashe nayti layth kumeth timirte tamaridi macarashan anjettidinne kezanas mayamaydinne salfe salafettidi ekqidi dizayssawanna beyoos

Hayssa misilan nuni be'izayssaththo gidikko arbamince rifeerale hospitaale keeththay bollara duge beettishshe dizayssabanna be'ishshe doos gede baggarakka istaademey beettees

hayssan nuni beishedizayssatho gidikko gammo bahile afila mayida nayti danse dannasishedizayssaranne daro asati qaska eeta xeellishe dizayssawanna beyanaw danda'oos

Hayissan nuni beyizayissaththo gidikko macat macat shiqetid issi bolla utidi silxena utida sinththara utidaytt ayeta gidishin issinya kehippe lo"awus

hayssa nuni beyizayssatho gidikko asati maxaafa doydinne nababishe dizayssawanna beyana dandawoos guye baggarakka daro asati uttidinne xeellishe dizayssa e'oos

hayssa nuni be izayssatho gidikko daro asati issi addarash giddon uttidinne dizayssataranne qasseka killile ba7ale silxaneti sinthe baggara gaammo zoona halafaranne killile ba7ale silxanera dizayssa beyoos

Hayssan nuni be7izayssatho gidikko maashole magesoranne issi baggara qasseka hanko nam7u asatara uttidinne giddon diza addey qasseka haasa7ishe dizayssa wanna be7ishe de7oos.

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko gammu cimati sinthe baggara uttidinne dizayssaranne guye baggara qasseka hara dinguza afila muhida asati dizayssawanna beyanaw dandayoos hessa bollaka.

hayssa nuni beyizayssatho gidikko daro asati addarasha giddo gelidinne uttidi dizayssabanna beyanaw dandayos yetappeka baggati sinthe baggara uttidayssati macata gidishin hankoyssati qaska addetakko

Hayssa nuni be'iza issatho gidikko gaammo cima asati saddiqa sintta baggara eqqidinne adde wanna gaabe mayzishe diza issa wanna be'anaw dandayoos. He issa bollaka addey mayshe dees.

Hayssa nuni beshe dizayssatho gidikko asati giddo keeththe giddo geli uttidinne silxana worko sibisema sabasabetidi haasayishe dizayssawanna beyanaw danda's.

Hayssafe bollan diza misila nu be7izayssana gidikko issi na7iya dungguza maya mayada terara bolla uttada dizayssa bessees. Na7iyakka kareetha camma aaththada dawus.

Hayssafe bollan diza misila nu beyizayssada gidikko mole ashoy qaxidi saafa bolla utti dizayssa be7ays. Hessafeka siraatera qancettida barbBareykka dees.

Hayssan nuni be'izayssa giddiko issi gashe na ddara karethi dhummada gizaara kushen aako aazi qodhen cale xaxadane oykada dawus.

Hayssa nuni be7izayssatho gidikko lo7iza lo7iza macca nayti bees baahile baahile afila mayidinne eqqidinne dizayssawanna beyanaw dandayoos. Issi nayakka giddon kallo oykkada eqqadus.

hayssa nuni beizayssatho gidikko moonay mosolehi dunguza maydinne eqqidi dizayssamanna beyanaw danda7oos izikka aaththida manaxiriya lo7ora wodhawoos

hayssa nuni beizayssatho gidikko safara giddon canannaqetida boossera dugethe dereji dizayssawanna beyanaw danda7oos dereja matarakka daru keeththeti shiiqettidi issi bolla do7osona

Hayssa nuni be izayssatho gitikko uuththati uuthati eqqidi toketidi dicqidi gitatidinne dizayssawanna beyanaw danda'oos garseyka pitettidi lo'idi dees.

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko xibabe may7oy shiiqettidi issi bolla dizayssawanna beyana dandayoos geytikka bayzettanas giigettidinne ooseti wuridi yiidi dizayssawanna beyoos.

Hayssan nuni beyizayssatho gidikko geleshshoti dzuma bollan amutishe dizayssa beyana dandayoos geleshshotikka wora giddon dizayssa eroos.

hayssa nuni beyishe dizayssatho gidikko daro asate issi bolla heqqidinne lo7iza lo7iza mayo maydinne dizayssawanna beyana dandawoos heyta giddofekka macanayti bedaam lo7usona

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko gaxaren Amhara kililen nayti hu'en qoobe qoobe aaththidinne eqqidi qaseka kushe madabara oykkidinne eqqidi dizayssa beyoos.

hayssa nuni beyizayssatho gidikko asay daru xibabe diza maya giddon shiiqetidinne dizayssa giddon ekkitinne xeellishe dizayssawanna pe7oos xibabeykka dees hankotikka doosona

Hayssa nuni be izayssatho gidikko asati dumma dumma be baahiley apila maydinne issi bolla guppishe dizayssawanna beyanawu dandawoos eetappeka heetthati issi baggara indokko.

hayssabe bollan diza sanube ishin issi indinaya dunguzaawannammayadanne micada pudera duge simma eqqadanne pooto dendashe dizayssananne goy baggara qasseka haaththey duge qoletishe dizayssa beyoos

Hayssa nu beyizayssatho gidikko issi maca indiya uttazanne tukke penttisa shedizayssa wanna behanaw danda'oos izi sinththerakka irakabotey uttidinne deees.

Hayisabe bolla diza misilan nu beyizayssada gidikko pintereste giza xuufey bootha saleda bolla xaafettidi dizayssanne pi giza pidaliya issi baggara qaska lebicha xaafetadizaaro beyoos

Ha isan nuni be'iza misile gidiko aymetti shide, tophphiya ministere eqqidinne haasayishe de'iza issa gannawu dandayoos, izikka bira bangga kabboko.

Hayisan nuni be,iza gidiko sakob giza asasi bidire imida quxeba woyiko minja asayi mastawuqe otiishe dizayisa mala be,iza malako

hayssa nuni be izayssatho gidikko dumma dumma soshal miida aplikeshoneti dizayssa beyanawu dandawoos yetappeka fesbukeranne instagrameranne lenkidinera doosona

hayssa nuni beyisayssatxo gidikko issi addey eqqidinne insa asatawanna silxena immishe dizayssawanna woykko pirzenteeshine ooththishe dizayssawanna beyanawu dandayoos hanko asatikka

hayssa nuni beyizayssatho gidikko afrika dere dere kaapoti daqalay ministeretinne pirezidenteti shiiqidinne issi bolla uttidinne dizayssawanna beyanawu danda7oos

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko shimelis abdissaranne iza kabinetara issi bolla shiiqetidinne sinde gade beyanas kezidi be ishe dizayssabanna be ishe doos.

Haysappe bollan diza misilan maburate shaakiza shuboti issi bolla shiqetid dizaysa beses. Maburateyka haysappe daro boota shaaketi shaaketidi beesi.

Hayisani nuni beyizayisatho gidikko aayikko waza mashine oyikkidinne haa beesishe deizayisa beanawu danidaosi mashinezikka tophphiya elekitrike hayileyisada gesi

Hayissanni nuni be'izayisaththo gidikko Gita mabirate poleyi mariccoppe medhdhetidayiss kunididinne dizayissa nne be'anawu danida'oss.izzikka kunididayis carikkoppe gidanasu masatees.

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko elektirike haylle ooththiza asati ba may7o maydinne yiidi gita qoxara woykko tiranispormere gizayssabanna giigissishe didayssabanna beyoos.

Hayssafe bollan diza misila nuni beyizayssatho gidikko mabrate powoley eqqidi dizayssaranne salo misiley beettishe dizayssa onna beyana dandawoos garse baggarakka mithika beettees.

hayssa nuni be'izayssatho gidikko itiophiya eletirike wolqa giza dirijitas armay uttidayssa beyanaw dandawoos amarathoranne ingilizetho pidalara xaafettides

Hayssan nuuni be'zaytho gidikko ispeeshal koopiy hawozi gida keeththiya beetashe dawus. Izakka ha bagara kobilistoone daanaw danda'us. Izikka gita keethe garssenkko.

Hayssa nuni beizayssatho gidikko asay bira minjidinne keeththe shammana dandayizayssawanna bessi sheedizayssawanna beyoos izikka hamsa persente kumeth minjidinne hamsa persente naxaakkana mela gees.

Uuni beyizayssatho gidikko gashe katha keeththeya barka asi boynta dishin dizayssamanna beyanaw dandawoos katha keeththe giddon diza oydetikka be daam lo'iza oydeta zokkos machaizayssa gidoyssa eroos.

hayssa nuni beyizayssatho gidikko gade goyiza maashina matan issi addey eqqi dinne dizayssawanna beyana dandayoos addeyka goomma bolla daggafettidi eqqidayssa beyoos

Hayissani nunni beyishe dizayisatho gidikko issi katha kethiya barikka assi giddoni donna utidayissa beyanaw danidayossi issi bagarakka gashe mithi eqadda betawusu.

hayssa nuni beizayssatho gidikko naggadey poos mashinara xaafishe dizayssaranne isa sinthe baggara qasseka zaytey uttidayssawanna beyana dandayoos ikka suuqe giddon dees

hayssa misilan nuni be'izayissatho gidikko keehi oothettidinne gaammuzonne paynanse xifeteso hulettishi asrasabate ooththo oothettida ooththa ufayissa bonchishe doosona

Hayssa nuney beyizayssatho gidikko awaashe bank bir piro giza apilike shiney asas shillimate immishe dizayssawanna beyanaw dandayoos shillimateykka issi milone birakko.

Hayssan issi addebarikka uttidinne xuufe xaafishe diza izanne be'anaw dandawoos hizikka karetta gita koote maydinne uttides iza sinttanikka silkee dees.

hayssa nuni beyizayssatho gidikko zo7o zo7o yuuniforme ma7ida daro asati salafettidinne eqqidi dizayssawanna beyana danda7oos eetikka katama giddo poolise woykko taxaqeeda goosona

Hayssa nuni phehizayssatho gidikko haaththe bolla biza markaba bolla diza asati issi baggara aykkuwaza shumo haaththa giddo yeggidinne simisidi ekkishe goochishe didayssawanna beyanaw dandayoos.

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko tama dhayssiza asata makinaranne qasseka issi baggara haaththe qoliza tubbawanna oykkida asatara beyana danda7oos gede baggarakka.

Hyssa nuni beyizayssatho gidikko adde doktorey makina giddon aawa cimay saketidi dhiski dizayssawanna akamashe dizayssawanna beyanaw danda7oos doktoreykka hu7esora oykkides,

hayssa misila nuni beyizayssatho gidikko issi makinay eqqidi dizayssaranne hanko asati qaseka tubbawanna shiishi oykkidinne woxxishe dizayssa beyanaw dandayoos

Hayssa nuni be ishe dizayssatho gidikko daro asati issi bolla shiiqeti uttidinne silxina ekkishe dizayssawanna be ishe doos eetikka poolisata gidoyssawanna mayappe erana danda'oos.

hayssa nuni beyizayssatho gidikko tama dhayssiza asati ba makinara yiitinne haaththa wanna taman qorishe dizayssa wanna beyanan danda7oos heetikka nam7u asekko

Hayssan nuun beyzayssaththo gidikko gaashshe naytta timihirte keththa giddon gita gita asati yiidi beyidinne xellishe dizayss bolla beyanaw dandayos eeta sinththarakka mazagajay hixettidinne De'es

hayssa nuni be7izayssatho gidikko lemmi kura kibleqetema asati biiraawanna gelidinne kezishe gizaissawanna be7anawu danda7oos issi adeyka ha kezishe dees.

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko addisaababa katama giddon diza koridere limate ooththawanna beyana dandayoos hessafekka asi medhida parti woxxizada gish lo'osona.

Hayssan nuni be'izayssatho gidikko daro asati shiiqetti eqqidinne yiidinne qanxishe dizayssanna be'anaw danda'os; hessa bollaka puynay issi baggara eqqidayssanna be'os.

Haysan nuuni be'izasato gidiko issi atuma na'ay sinthe bagara eqidine ha bagara diza asawana nashishe dizaysana be'anawu danda'os enta eetas ay wozi gidiko nashishe asarada'ishe de'es.

Hayisan nuni beizayisa gidiko Riley istete giza poqe ketha gidon diza mithataranne poqe kethatara issippe dizayisa malako

Hayssan nuni be7izayssatho gidikko manggistte masara Soo fooqe keethay dooretidine dizayssawanna dandda7oos. Sintha baggarakka kaameti do7oosona. Asatikka doosona.

Hayssa misila nuni be7izayssadan gidikko paranjataranne itophiya asatara issi bolla shiiqeti eqqidinne haasayishe dizayssaranne issi baggara qasseka inddo na7iya eqqada dizayssarakko.

hayssa nuni beyizayssatho gidikko wolayta soodo hayile katha keeththay beettishe dees hessa bollaka ha baggara adibaabayey beettishe dizayssa beyobus

hayssa nuni beyizayssatho gidikko heedzdzu gashe gashe kaameti sinthen guyen giidinne salpera eqqidi dizayssa beyoos issi addeyka kallo ekkidi matara hamettishe dees

Hayssan nuuni be7izayssathoo gidikko ethoophphiyaa xeena ministheree dizayssa loogo gizay wozaanna be7anawu dandda7oos;izikka asatha xeenay hageres lo7okko gees.

Hayissani nunni beuizayisatho gidiko manigiste kabboyt shiqetidii issi bolla yidine kethi urishe dizayisa beyanawu danidaosona etapeka issi na'ayi kusheni dawutara oyikides

hayssa nuni beyizayssatho gidikko uishet giza haakimey bees giddon parmase giddon uttidinne deresena oykkidinne qanxishe dizayssabanna beyana dandayoos

hayssa nuni be'ishe dizayssatho gidikko issi aaway sinthe baggara eqqidinne dishin hanko asati qaska matara eqqidinne haasayishe dizayssa anna beyanawu danda7oos

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko sinthe baggara chaynadey eqqidinne hanko nu dere asatawanna qasseka bessishe aykkowazyetas bessishe dizayssawanna beyanaw dandawoos sinthe baggaraka karetha karetha oydeti doosona

hayssa nuni behizayssatho gidikko issi addey eqqidinne xuufe xaafishe dizayssamanna beyanawu danda7oos izikka waraqate bolla xaafidinne pude laxafidinne wothidayssa beo

Hayssani nuni be'ida issato giddiko nam'u addeti eqqidine issi macasesi ayiko imishe diza issa nu be'anawu danidayos.guye baggaraka indiya eqqadane dawusu.

hayssa nune be izayssatho gidikko issi hargathe aayiranne issi hindo daarira matan matan uttidi dizayssawanna beyanaw dandawoos matan utta dizayn deyakka maske aaththadanne uttadussa

hayssan nuni be' ishedi hayssatho gidikko paaranje addey haykko azi kushen oykkidinne lokku hustidi bessi sheedizayssaranne issi habasha doktorey issi baggara eqqidi xeellizayssakko

Hayssa nuni be ishe dizayssatho gidikko addis ababa katama astizadere arada kifile katama yejjaanmeda dena daawa gidayssi beettishe dees eetikka garse baggara ingiizetto pidalara xaafettides

hayssa misila nu beedayssata gidikko daro asati shiiqeti eqqidinne issi addafe siy she dizayssawanna beyana dandawoos heytikka gita keeththe garsen doosonna

Hayssa nuni be7izayssatho gidikko issi macases addey eqqidinne sertifikeete waraqata immishe dizayssaranne hanko asatikka kaallidi yishe dizayssa be7oos.

Hayssa misilan nu xeellizayssatho gidikko issi polisiya diskadanne suuth immizayssa beyanaw dandayoos izirakka heedzdzu hara indoti diskidinne suuth immishe doosona.

hayssa nuni beyizayssatho gidikko ayti be gashe naytawanna idimi oykkidinne dizayssaranne afila maydinne eqqidayssawanna beyanaw dandayoos guye baggarakka gashe nayta kaassewazay dees

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko hospitaale giddon diza algatinne hara hara mashinati issi bolla shiiqetidi uttidayssawanna beyanaw danda7oos heetappeka baggay.

Heyssa misiliyan ne be7izayssa aybe gaba gikko wolaiththa sooddo univeresththee information systemee hintsay beeththishee de7ees; hega mathaarakka miththathi eqqidi ze7izayssanna be7anawu danddayoos.

hayssappe bollan diza misilan beyizayssanay gidikko xilahun kebediranne hanko ba'ala silixxanetara issi bolla shiiqettidinne uttid dizayssanne guye baggarakka hanikko asay dizayssa beoos

Haysan nun beyizaysatho gidikon hashu Saro yideta giza banerey xafeitid dizaysanne garse bagara qase lemimituwa wolayta sodo be dena mecxu gizaysa beyanaw danda'os , izzika asay ..

''Haysan nuni be'izaysatho gidikko sinthe bagara uttida asati dunguza afila mayidi de'izaysaranne qassika asay mule shiiqetidi sibseba xeelishe dizaysa wana be'oos.''

Hayssa nuni beyyizayssa giidikko ethio telecom network tawore gizayssa beyanaw danda'os izzikka wollaytta Sodo university gibbenkko.

hayssa nuni beyizayssatho gidikko wolaytaswoddo kataman yaqoobe hotele gizayssi giddo geliza wulawanna pengan diza eqqida xuufawanna beyanaw dandayoos

Hayssa nuni beizayssatho gidikko qeemesqele tirjite asati eqqidinne haasayi sheedizayssawanna beyana danda7os issi baggarakka addey yinse koote maydi eqqides.

Hagissan nuni beyizayssatho gidikko haaththey pudera duge goggishe dizayssawanna peyanaw dandawoos haaththeyka geesha haaththe gididayssawanna eranaw dandawoos

Hayssan nuun beyizayssatho gidikko gita gita asati kaththa keththa giddon gelidinne eqidi xellishe dizayssa beyanawu dandayos ettappe issinaykka isportte kootte mayides

hayssa nuni beyizayssatho gidikko asati qorqoro shammidinne qorqora qaska oykkidi isara pooto dendishe dizayssabanna beyanaw danda7oos guye baggarakka kaamey dees

hayssa nuni biishe dizayssatho gidikko daro asati dunguza apilaawanna qoodhe bolla xaaxidinne leetta guyerakka daro asata kaalesi ekkidinne bishe dizayssawanna beyanaw dandayoos

hayssa misi laannu beyisayssatho gidikko gita pooqe alga keeththay sinthe baggara beettishin izas adhira garse baggara oyddu tamareti ba yuniforme maydinne bizayssa be7oos

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko daro asati issi bolla shiiqeti eqqi dizayssaranne mangiste kaapotaranne dincineretara issi bolla haasayishe dizayssa beyana danda'oos.

Hayssa nuni be ishe diza issaatho gitikko biittaranne qaseka olla bokkidi olla giddo marco woththidayssa be ishe doos biittaykka korete giza biittakko.

Hayssa nuni beyidayessatho gidikko mesarete dinga eggiza xuufawanna issiaddey qaaridi bessishin hankoyssati qaska kushe baqqishe dizayssawanna be ishe dous.

Hayssa nuni be izayssatho gidikko asati uttidinne maastawosha oykkishe uttidinne sibseba sabasabetishe dizayssabanna beyanaw danda7oos issi baggara dizaaddeykka laapitoppe oykkides.

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko laapun tammuntho indota ba'aaley bonchettanayssa woykko indoti addetara uukkule gidanayssa wanna bessiza baanarey dees

hayssabe bollan nuni be'izayssatho gidikko gita keeththey dizayssawanna beyanaw danda'oos izi keeththeyka xeena xaaba woykko haakime sooda gizayssa wanna eranaw danda'os sinthe baggarakka

Haysa nu beyizayisatho gidiko gita gita asati issiso shiqeti uttidine sitena ekishe dizaysa beyanaw dandayos issi adeyka sinthe xelishe des kushe

hayssa nuni beyizayssatho gidikko piddeso daanyay uttidinne bamadoosha oykkidinne biyine immishe dizayssawanna beyanaw danda7oos iza sinthenka daro masgebeti uttidi dizayssa

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko daro asati timirta tamari ongidinne anjettidi anjetetha maya maydinne issi bolla shiiqettidi eqqidi dizayssa beyanaw dandayoos.

Hayssan nuni be7izaysstho gidikko maata waanna aysozi bollakaame caanishe dizayssa be7anaw danda7oos.etikka garssara sugizay heedzdzu asata gidishin afara issina7ay gede dafishe dees.

hayssa nuni beyizayssatho gidikko daro asati yiidinne iitathawazi geeshshishe dizayssawanna beyanaw dandawoos baggati zannaxidi ambasadere maydi hankoysati qasseka iitatha may7o maydi doossona

hayssa nuni beyizayssada gidikko iitatha wazay shiiqetidi issi bolla dizayssaranne heeni baggara qasseka iitathawaza geeshshiza doozerey biittawanna sugishe dizayssawanna beyanaw dandayoos

hayssa nuni beyizayssatho gidikko daro makinati gede baggara eqqidi dishin ha baggara qasseka wotaderetananne hanko asatara qoshasha geeshsh dizayssawanna beyana dandawoos eetikka akafa oykkida

Haysan nun be'ashe dizaysatho gidikko bolla bagara dizaysappe masilalera adamanna duge wothishe dizaysana be'anawu dand'aoso ita waza tokidi des

Hayssa nuuni beyizayssatho gidikko daro asati katama giddo kezidinne ogawanna giigissishe dizayssawanna be7aw dandda7oos. Hessa bollaka makinay giddon eqqedinne dees.

hayssa nuni beyizayssatho gidikko ayeti shiiqeti keesidinne katama wanna pittishi dizayssawanna beyana dandayoos hessa bollaka issineya afila mayadus

Hayisani nuni beizayisatho gidikko ariba mince kaatama ayeti kare kezidinne katama pitishshe dizayisa beyanas danidaidos enitappekka issina issinat ba mayuwa mayidosona

Haysa nuni be'izaysatho gidiko daro asati shiqeti kezidine katana oga Wana pitishe dizaysana be'ishe dos etika oykida pitarane

hayssa nuni beyizayssatho gidikko daro asati shiiqetidinne kezidi katamawanna issi bolla pittishe dizayssawanna beyanaw danda'oos hessika lo7o ooththo gididayssakko

Hayssappe bollan diza misilan be'iza issada gidikko aawa cimay uttidinne ashaara immishe diya issa be'oos. Ha awaykka huphen islame qoobe aaththidi utti dees.

Hayisan nuni beizayisato gidikko nashinale ayide metawuka karide giza xuffe gede bagara dishshin ha bagara qasika porimiya wana kuntiza adde utidi konpitere xelishe dizayisa beos.

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko issinam7u asati kushawanna cabaxishe dizayssaranne qasseka faydawanna silke woykko lapitoppe taqamettidinne olayne kessana gidayssa bessoosona

hayssa nuni be izayssatho gidikko fayda metawuqay oroome asas koshshese gizayssawanna asay baanere ooththidinne kessidi dizayssawanna beyanaw dandawoos baaneranka naadayssi dees

hayssa nuni be'izayssatho gidikko debu itophiya asata kilila mangiste kililawi gaxare saa asay oykkidayssa asati shiiqetidi wuiyite woykko haasaya haasa'ishe doosona

Hayisan nun be'she dizaystho gidiko issi adey ashara imishe dizayisane dishali matoqeya misigeba hideta besishe dizayisa misileyi dees

Hayissa gidon beyizayissaththo gidikko payida digital matawaqa onase qasekka azisse madize giza xufey betishshe des senede mazagabanasine aragagetanas

Hayssa nuni beyizayssaththo gidikko asati yiidinne naashinale ayde kessanas ayfe ashara immishshe dizayssaranne hankko asay batara naanigishshe dizayssa beyanaw dandayoos

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko indina'iya nashnale ayde kessanas uttadanne ba ashaara immashe dizayssaranne pooto dendash didayssaanna beyanaw dandayoos

hayssa nuni be izayssatho gidikko nam'u macanayti waraqate kushen oykkidinne eqqidi dizayssa beyanaw danda'oos nam'atikka karetha karetha mayo maydosunaqa hessa bolda.

Hayssan nuni be'izayssatho gidikko daro asati issi bolla shiiqetti eqqidinne kushe baqqishe dizayssana be'anaw danda'os; eetika issi baggara diza asay borodda asada goosona.

hayssa nuni be'zayssaththo gidikko docter abiranne hanko dere perezidantetara issi bolla shiiqidi eqidinne aykowazi paragamettidi dizayssawanna beyanaw danda7oos heetikka

Hayssa nuni beizayssathth gidikko nam'u kaapoti issisaara uttidinne haasayishe dizayssa beyanaw dandawoos issi naaguye baggara itophphiya bayndiray dishin issi naa guye baggara qasseka isra'eeleyssi dees

hayssa nuni beysayssatho gidikko daro asati issi adarasha giddon uttidi dizayssaranne sinthe baggara qasseka haakki haakki uttida oyda bolla adde addeggita gita asati dizayssawanna beyanaw dandayoos

Hayssan nuni be'izayssatho gidiko nu kililey ma'idineppe hamsa simint milyone birappe daro demidayssana be'anaw danada'os xoossi maado.

hayssafe bollan diza misila nun beyizayssatho gidikko dr abiranne taagesi cafora hanku asatara issi bolla eqqidinne dizayssamanna beyana dandayoos koye baggaraka hitophiya bandiraranne isra7eele bandirara eqqidi dees

hayssa nuni beyizayssatho gidikko itophiya mekalakiya ministere waanna halafeyranne issi baggara qaseka issi maca indiya uttadanne issife eeti haasayi sheedizayssawanna beyanaw danda7oos

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko ambasadere mayga gita gita asati issi kifile giddon eqqidinne dizayssabanna beyanawu dandawoos heyta giddonka issi indiya eqqadus.

hayssa nuni beyizayssatho gidikko daro asati komputere ba sinthen utisidinne izan ooso ooththishe dizayssawanna peyanawu danda7oos hessika gita addarashe giddonko

Hayssa nuni be ishin gita gita asati shiiqettidi issi bolla eqqitinne girkida bolla diza xuufa wanna nababishe dizayssawanna beyanaw danda7oos

Hayssan nuni be'izayssatho gidikko poliseti issi bolla shiiqiti uttidinne silxxena ekkishe dizayssa be'annawu danddoyssi. Sinththa baggarakka diza poliseyi denddi eqqidine eetasi guye simmidine hasayishe de'eesi.

Hayissan nuni beyizayissaththo gidikko dozorey asa keththa lalishshe dizayissanne kareththa mayo mayida poliset hara gede xelishshe deettes

Hayssa nuni beysayssatho gidikko pooliseti issi bolla shiiqeti uttidinne silxana ekkishe dizayssawanna beyanaw dandawoos eetikka ba kushen ba kushen bawaraqatera ba iskirbtora oykkidosona

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko pooliseti sinthe baggara eqqidinne dizayssaranne guye baggara qasseka nam7u asati uttidinne issinay miicishe issi nay duuna bolla kushe woththidi dizayssa be anaw dandawoos.

Hayssa nuni xeellizayssatho gidikko debube itiophiya poolise komishinere meliqu zeruhoney uttidi dizayssa beyanaw dandawoos izikka berka dees

Haysan bolan diza missilan be'zaysadan gidiko aayeti shiqetidi bilixigina maradhisiza waraqata oykidi besishe dizaysa be'os etika bilixigina maradhisanas asa wanaho'isishe de'osona.

Haysan nuni be'izaysatho giko issi indiya Dara asata gidope denda eqada ufayetada hasa'ashe dizaysi betes kushu dhoqu oothada ufayetishe dizaysara beyanawu dandayos

Hayissa missilanni nuni be'izayissththo giddikko nam''u adeti sinththe bagara eqqidinne waraqata oyikkidi photo denidishshe dizayissaranne guye bagara qase hanikko asati xeelishshe dizayisanne be'os.

hayssa nuni beizayssatho gidikko daro asati issi bolla shiiqetidi uttidinne silxana ekkishe dizayssawanna beyanaw danda7oos heytappeka baggati kushe idimmidinne dizayssa beyoos

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko issi addey mith tokkidinne akafara mithe garsen biitta mayzi sheddizayssabanna beyana dandayoos budde baggarakka asati tokkishe dizayssa beyoos

hayssa nuni beizayssatho gidikko asati ehidinne ase maaddanas haykko hazi kartoonera immishe dizayssaranne immanatho gieqqidinne pooto denbishe dizayssara beyanaw danda7oos

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko door aabi kushe idimmidinne eqqidi miicishe dizayssawanna beyanaw dandawoos iza guyerakka itophiya bayndiray eqqidinne dizayssaranne issi baggara mithi dezayssa beyoos.

Hayssa nuni be'izaa izaniso gidikko gaxaare giddon asay oydde kare kessidinne issi bolla shiiqettidi uttidi dissa issonne be'anaw dandayoos. Deeta giddobekka issi na'aay lo'eeaes.

Hayissa nuni beyisayssatho gidikko daro asati sa'an ulo bolla wodhdhidi diskidi dizayssabanna beyana dandayoos izikka asara dabbotanas woys oykko higintanas digmatatees

Hayssabe bolla nuni beyizayssatho gidikko daro islame asati shiiqati uttidinne ba ba'aalawanna bonchisheedizayssawanna beyana danda'oos heyta sintherakka daro kathi ee.

Hayssafe bollan dizayssan nuni beyizayssatho gidikko demmeqe mokkoinne beni dendida botoy uttidi dizayssaranne izikka malaxire aaththi dizayssabanna beoos.

Hayssape bollan de'izayssan nuni be'izayisato gidiko gita gita asati issi kifile giddon shiqeti uttidine sidhana ekishe dizayssamana be'ishe dos heyssa bollaka.

hayssa nuni beyizayssatho gidikko issi adey mith tokishe dizaysa wana beyanaw danda'os, izika akafa kushen oykidinne dees , hanko asatikka tokosona.

Hayssa nuni be ishe dizayssatho gidikko iray bukkidinne di7oy yiidinne katama giddon eelidinne asa keeththa giddoka gelidi dizayssawanna beyanaw dandayoos.

hayssa nuni be ishe dizayssatho gidikko qi ma cima asati sinthe baggara uttidinne sibseban haasaya haasayishe dizayssaranne guye baggara qaska hanko asatika dizayssaanna beyanan dandayoos

Hayssa nuni be ishe dizayssatho gidikko wuronna wuronna mitha keethetheti issi bolla shiiqetidinne eqqidi dizayssawanna beyanaw danda'oos izikka maata giddon gididayssawannaka be'oos.

hayssa nuni beyizayssatho gidikko demmeqe mokkonniney issi baggara paranjeta issi baggara qaska nu dere asatawanna utisidinne haasaysishe dizayssawanna be'oos.

Hayssa numi beyizayssatho gidikko kammu cimati pesintsen issiyadawanna utisidi kaabe mayzidinne guye baggara qasseka haasayi shedizayssawanna behanawu danda,oos.

Hayssa nuni beyiza issatho gidikko gashe nayti shiiqeti eqqidinne dotorya Abiy wanna daggapiza issa wanna bessiza issa beyoos. Izitikka oykkida xuufa bolla amaratho pidalara he gaara gibachi afrika gididees.

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko itiophiya posta keeththa asati issi bolla shiiqeti uttidinne ba sinthen haaththe haylandera woththidinne haasayishe dizayssawanna beyanaw danda7oos.

hayssa nuni xeellizayssatho gidikko itiophiya posta keeththe asati issi bolla shiiqeti uttidinne haasaya haasayi sheddizayssawanna beyana danda7oos eeta sintherakka haaththey haylandera utidi

Hayssa nuni be'izayssatho gidikko itophiya posta keeththa asati issi bolla eqqidinne kusha cababa'ettishe dizayssawanna be'anaw danda'oos guye baggarakka posta keeththa armay de'es.

hayssa nuni beyizayssatho gidikko nam7u addetananne issi indeera leqqidinne kushe saroti shedizayssaranne utiophiya posta keeththeso asata gididayssa beyoos

Hayssafe bollan diza misilano beyzayssada gidikko ambasadere may7da asati puccetereppe yida addanna mokkishe dizayssappe sees desissarakka sarota emettishe doosona.

Hayssan nuuni xeelidayssato gidikko issi gashshe bajaje kamiya dizayssana be'anaw danda'os. Izakka malkke kareththa gididayssa be'anaw danda'os.

Hayssan nuni be'izayisato gidiko gitta gitta botta botta makinati eqidi diyayisarane eta gidonika gelanas asati shiqetid didayisamalen be'anaw danda'os.

Hayssa nuni beizayssatho gidikko aawa cimay sinthe baggara dawutare oykkidi xaafishe dizayssaranne hissi baggara qasseka indiya booththa shurabe mayatanne dizayssaranne guye baggara ero asay dizayssawanna beyanaw dandawoos.

Hayssa nuni be'iza issatho gidikko ,asati oge tiixan uttidinne diza issawanna be'anaw dandayoos. Issi addayka tootale jarkkane bolla uttidi dishin hankoy qassika oydde bolla haara gede simmi uttides.

Hayssa nuni beizayssatho gidikko sinthe baggara daro asati giya giddon dizaada dizayssaranne guye baggara qasseka gita gita kaamey eqqeti dizayssawanna beyana dandayoos

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko kita gita kaameti booththa booththa kaameti eqqidi dizayssaranne hanko hasay qasseka shanta ba'i bayidinne giddo gelanas eqqidi dizayssawanna beyanaw dandawu.

Hayssan kuwaase kaasse kaa7izayssa asay kuwaase kaa7ishen boyssa waanna asay kumidi uththidinne xeellishe dizayssa nu ba7anawu dandda7oos; eethikka paranjjathakkoo.

Hayssan nuni be'zayssatho gidiko tamaareti kifile giddon shiiqetidi uttidi tamaarishe dizayssa be'anaw dandda'oos eetapeka issiniya tiixa baggara eqqadanne dawus.

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko gashe kaamey bolla asati dooretidinne uttidinne qaseka bagay eqqidinne bishe dizayssawanna beyoos hessa bolla sintherakka.

hayssa nuni be7izayssatho gidikko heedzdzu attuma nayti hare caannidi laaggi ekkidi bizayssaranne guye baggara qaseka motorgnay nam7u ase caannidi yizayssawanna be7oos.

Hayssa nuni beizayssatho gidikko issi maashiney issi baggara eqqidi dizayssaranne issi baggara qaseka mabrate wolqawanna asas shagiza pooley dizayssawanna beyoos.

Hayssa nuni beishe dizayssatho gidikko eito telekoome giza xuufey ingilizetho fidalaranne amaaratho fidalara xaafettidi guye baggara uttidi dizayssawanna beyanaw danda7oos.

Hayssafe bollan diza misila nu beyizayssada gidikko issi addey qarse baggara naa oykkidi issi kushen qaska mayda mayoa oykkidi issi bolla ud oyti eqqidi doosona.

hayssa nuni beyizayssatho gidikko debibo itoophiya waanna halafe xilahunaranne hanko asatara eqqidi dizayssamanna beyana danda7oos geetikka aykkowazi xeellishe duusona

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko pudera duke wodhdhiza haaththa garsera nayti biidinne xeellishe dizayssananne duke baggara qasseka issiyade pude xoqomishe dizayssawanna beyana dandawoos

hayssa nuni be'izayssatho gidikko issi na"iya makina bolla kezadanne kushe micada eqqada dizayssawanna beyanawu danda'oos makinaykka gita makina gidishin bollan itophiya giza xuufey dees

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko nam'u macanayti makina bollan uttidinne dizayssawanna beyana danda'oos issiniya qoobe aaththadus hankora qasseka hu'e bolla manaxire wothadus.

hayssa nuni beyizayssatho gidikko issi indiya gatta keeththe sinthe baggara eqqadanne gatta keeththa wula pengawanna oykkada dizayssawanna beyanaw danda7oos indiyakka shaarakko

Haysan nuni beyishe dizaysatho gidikko gita shucayi berka eqidi dizayzsara garse bagara qasikka bita boketi wurishe dos

Hayssan nuni be'izayssatho gideika dungguza afilay shjqettidinne issi bolla dizayssanne bayzos gigetiddi uttidayssa be'anas dandda'os.

hayssa nuni beyizayssatho gidikko asay bilahera dunkane hiixidinne dunkana giddon dizayssa beyanaw danda7oos issi baggarakka issiyadey karen dees

Heyssa nuni be izayssatho gidikko issi addey booththa bandira oykkidinne zuma xeeran eqqidinne dishayssawanna beyanaw danda'uus garse baggara qa katamay beettees.

Hayssa misilan nu beyizayssada gidikko yuniporime mayida tamaaretti arbamincce itophphiya nigide bankke hinxa sinththara saalapetti eeqidi dizayssa be'os eettappekka duge baggara kareththa oyiddey dees

Hayisan nun besizastho gidiko cililo cililo yuni forima ma'ida nayiti salipera eqidine dizaysa mala danawu danida'osona salipa diza salipani sintha bagara diza na'ey

Hayssa nuni be7iza gidikko nashinaale ayide kessanas yida na7ay ayipe ashaara immishe dizaysa be7anas danda7oos eetapeka janxila oykkides.

Hayssan nuni behizayssatho gidikko naashinaale ayde tamaretas biidinne asay kessishe dizayssawanna beyanaw danda7oos. Eetekka issinnay adde issinnay macca gidoyssakko.

hayssa nuni beyizayssatho gidikko ayti uttidi dizayssawannanne giddon dizayndaya qasseka gashe naawanna dhanthi dantsashe dizayssawanna beyana dandawos eetikka yanxila oykkidosona

Hayssa nuni be'izayssaththo gidikko nashshinalle ayde kessiza assati ayoo ciima daro hano utiisidinne potto denththishshe dizayssa Hana be'anaw danda'awus pootakka etta Hana nashshinalle ayde kessanasikko

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko nashonale aydey kessishe dizayssawanna beyoos issi baggara eqqidadeyka hu7ey bo7a gidoyssawanna eranaw danda7oos issi baggaraka dizanaya qoobe aaththadus.

hayssafe bolla nuni be'ishe dizayssatho gidikko indiya komputere bolla uttadanne xaafashe dizayssaranne sinthe baggara qaska aykkoozi koydiida asay uttidayssa be'iyays

Hayssa muli beizayssatho gidikko mirca killile mirca aspexameti asa wanna mazagabishe dizayssawanna beyanaw dandayoos addeyka yiidinne paramishe dees.

hayssa nuni beyizayssatho gidikko asati shiiqetidinne yiidi naashnale ayde kessanas ayfe ashararanne bawu kushe asharara immishe dizayssawanna beyanaw danda7uos

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko asati yiidenne naashinale ayle kessanas ayfe ashara immishe dizayssaranne matara qasseka ceeyga aaway uttidi dizayssawanna beyoos.

Haysan nuni beyizaysatho gidiko toho kuwase ka'iza nayti ka'ishe dizaysa issi na'ay guppidine huphera kuwasa ici yedidine agi wodhishe dizaysa beyana dandayos

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko asati meeda giddo geliri eqqidinne kowaase kaasawanna daggafishe dizayssawanna beyana dandawoos hetappeka nam7ati sinthe baggara kushe micidi waassishe doosona.

Hayissan nuni beyizayissaththo gidikko kuwasse kase dayinati eqidi dizayissana be'anaw dandayos etikka mulet ganbela asadan goossona

Hayssan nuni beyizayssatho gidikko toho kowaase ka'iza nayti issi bolla shiiqetidinne guppishe dizayssa wanna be'anaw danda7oos. Heyta giddopekka issi nay karetha mayo mayides heytappeka issi nay buro bishe dees.

Haysan xoonidi diza asay eqidi dizaysana be'anawu danda'os eetapeka waana halaferane dagnatarane kilebas ambeletara eqidi de'osona.

Hayisani nuni beyizayisatho nuni gidikko toho kuwase kaxiza nayiti issi bola kaishe dizayisa betishe danawu danidaosi bagati galalio mayidi dishini qasi bagati boththu mayidi deosoona

Haysa misilen nu bei'zaysaththo gidikko sinththe bagara iasi ade shuchcha dore bolla eqidine ba sinththa diza asa shishi dizaysanne beanaw dandao's

hayssa nuni beyizayssatho gidikko itiophiya nigide banke kowaase kayiza nayti afrika xoono liige xoonettidayssawanna beyanaw dandayoos heetikka idimettidi doosona

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko daro gashe nayti kuwaase ka'ishe dizayssawanna beyanaw dandayoos heessika gididayssi harba mince abbaya kampase meedanko

hayssa nuni beyizayssatho gidikko macanata tookuwaase ka7izabuduney issi bolla shiiqeti eqqidinne kaasa doommanappe sinthera foto dendishedizayssa beyoos

Hayssa nuni beyidayssatho gidikko too kowaase ka'iza nayti goole gelthidinne ba ufayssawanna asas bessi shedizayssaranne issi baggara qasseka danay ha yiishe dizayssapbe oos

hayssa nuni be ishe dizayssatho gidikko toho kuwaase ka7iza nayti kuwaasa ka7ishe dishin issi naayssan kundidinne hankoysi qaska woxtxishe dizayssawanna be ishe doos hena

hayssa nuni beyizayssatho gidikko gitaare daara perka eqqada dizayssawanna beyana dandayoos iza gitaareyakka karse baggara booththaranne karetha qalanara oykkishin pude baggara qasseka marcoy dees

Hassa nuni be izayssatho gidikko saappe buura aykko maxa maxadanne be giddo saaba saabada ekkiza mashiniyowanna beyanaw dandayoos. asay katamara izira be keeththe geeshshosona.

hayssan nuni beyizayssatho gidikko issi gashe ampuliya leqqada dizaaroanna beyanaw dandawuus izinka bollara xaafetada dizaarin fidaliya fhili

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko haaththe geeshshiza mashiniya uttada dizayssawanna qasseka izo'anna gashe birara genna ba'ales bayzana giidinne asay mastawaqa woththidayssa beyanaw danda'os.

Hayssa nuni beyiza issatho gidikko bolla pacce asay uttidinne laaggidi laaggidi biza makineya woykko gashe goommara diza oyddeya dizay issa wanna beyanaw dandayoos. Hizi qalamekka.

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko safaarikoome asati issi bolla shiiqetti eqqidinne pooto denddishe dizayssawanna beyanaw dandayoos hessa bollaka sinthe baggara safarikoy de7ees.

Hayssa nuni beizayssatho gidikko daro mala qalameti issi bolla shiiqettidinne dizayssawanna beyanaw dandawus afa baggarakka xaafiza purusheti issi bolla shiiqetidi doossona.

Hayssafe bollan dizayssa nuni beeshin hayssi gita ingilizetho qaalara heersete gizayssi asa koosha woykko mazamure zammarizayssawanna haythen sissizayssakko.

Haysan nun beyizaysatho gidikon gashe kamiya medhetadanne dizarana beyanaw danda'os. Izaka dere gidon han medhetidro masatawus. Gashwtethiyo xelishn aykko qorqorada gawus.

Haysa nuni be'izaysatho gidiko oga tixa bagara hare nay hare lagidi yishe dizaysana be'ishe dos hareyka hair gare gizaysako izika guye bagara

Hayssa nuni peyizayssatho gidikko booththa booththa makinati issi bolla shiiqetidinne gita addarashe giddon eqqidinne dizayssawnna beyanaw danda7oos. eetikka guye baggara zo7o zo7o.

hayssa nuni be izayssatho gidikko aandena mircawo lemengistaawe agelgilotocth giza xuufadiza makinar sinthe baggara doktor abi eqqidinne haasayishe dizayssamanna beyanawu dandawoos izikka

hayssa nuni be izayssatho gidikko takise makinay gooma caanidinne dizayssaranne gede baggara qasseka witize giza makiniya dizayssawanna beyanaw dandawoos takise bollaka smayande gedide

Hayssappe bollan nuni be7izayssatho gidikko issi makiniya heera haa yashe dizayssa be7oos. makinaza qalameykka boothikko.

Haysape bollan nuni be'izay giko kame medhiza pabirkay dizaysa Wana qaseka kameti medheti medhoetes kezishe dizaysa beyanaw dand'aos

hayssafe bolla nuni be'izayissaththo gidikko babure giza makinay eqqidinne dizayssa beyanawu dandayoos iza bollaka tophphiya reyn wey giza xaafe

Hayssafe bolla nu dizayssa nu beyayssatho gidikko asati saykile aaththidinne laaggishe bishe dizayssabanna beyanaw dandayoos hayssi heedzdzatikka saykile galal orku cililo saykile laaggosona.

Haysan nuni be'izayssato gidikko tirafiiketaranne hedzdzu kaabatara eqqidi dizayssa be'anaw danda'os.tirafikettika kaameta wana xeelishe dosonna. Hanko asattika eqqidi dosonna.

Haysan nuuni be'izasato gidiko daro asati biskilite wududure wodadaretanawu biskilite oykidine eqidi dizaysa be'ishe de'os.

Haysan issi gashe wogoy bolla diza daro asat , wogoliya shiretada Hatha gidon wodhin asayka Hatha gido gelishe dizaysa beyana danda'os.

hayssa nuni beisayssath gitikko haaththe giddon diza iitatha wozatawanna kessishe diza makinay haaththe giddofe iitatha wozatawanna kessishe dizayssawanna be ishe dous

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko heedzdzu kaameti eqqidi dishin gita gita asati sinthe baggara eqqidinne haasayishe dizayssa anna beyanaw danda'oosa kashe naaykka kaama oykkidi eqqides.

hayssan benzine deenna naftika deenna gida xuuferanne makinati salafettidinne eqqidiessataranne motoretikka salafettidi eqqidiessawanna beyanaw dandawoos bajajetika

Haysan nuni be'izaysatho gidiko, asati issi bola shiiqetidinne eqqidi dizaysawana be7anaw danda'oos.issi bagaraka issi adey ayko wazi nababishe dizaysa wana

Hayisan nuni be izayssatho gidikko keexettidi wurida kethey baado giddon aywazikka baynna dishin dizayssawanna beyanaw danda'os izikka kiras giigettidinne dizaada kees

hayssan nuni beyizayssaththo gidikko buro keexettidinne wurona keeththey issi baggara dizayssaranne ha baggara qasseka siimiinto madiza mashinay eqqidinne dizayssawanna beyanaw dandayoos

hayssan nuni beyizayssatho gidikko issi indiya katama oge tiizan uttadanne mithi tokkashe dizayssawanna beyanaw danda7oos issi baggarakka wuronna keeththey beettees

hayssa nuni be'izayssatho gidikko fooqe keeththey issi bolla dooreti dooretidinne eqqidi dizayssaranne izikka siratera wuro naada kizayssamanna beyanaw danda'os hessa bollaka

Hayssa nuni be izayssatho gidikko nam'u adduti issi baggara karetha karetha masadir maydi ekkidinne haasayishe dizayssaranne gede baggara qasseka hankoyssatikka issi sara haasayishe dizayssaranna beyana dandawoos.

Hayssan nuni be'izayssaththo giddikko asati Yinne kaththa wanna asa maddanas immishshe dizzayisa wanna beanawus dandda'os issi baggaraka karttonenera dizza kaththayi dizzayisa eroosi.

hayssafe bollan dizayssan nuni be izayssatho gidikko kexettidi wuro nayssawanna bayizokko giza rilistete kubbaniyay banare oothisidinne wothhidi dizayssanna beyanawu dandayoos

Haysa nuni beyizasatho gidiko kethe tuqe kethey doreti doreti dizzysa beyanaw dandayos. Kexetidinne wuronaysa beyos.

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko issi indiya nam'u addetawanna aykazi haasaashe dizayssawanna beyanawu dandawoos hessika ril isteta keeththe gizayssa haasayashe dizada gawus.

Haysan nuni beyizaysatho gidiko samaye qalamera uttida xufey betizaysa beyanas dandayos izika skull of imforimashina saynisi koliji of nachural ende komfitidhinal siyinis ges

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko issi gita mangiste masiraso gelana wulaawanna beishe doos ha baggarakka sa'an shuchchi shuchchi utti dididayssa beyanaw dandawoos

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko nigde banke dere sene oykkida asataranne issi baggara qasseka azazanidinne kushe idimmidi eqqita asatara beyanaw dandawuus heytikka azazanida miknatey.

Hayssa nuni be izayssatho gidikko zine laythi walaytaso tu iberesten kath dhayin eeti kessidinne laxapidayssanna beyanaw danda'oos waraqaterakko hessika laxafettiday.

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko keedhettidine buro wurida keeththawanna asay qalame qabba'ettidayssa be ishe dizayssalanne maskota doyidoydinne wochizayssa beyanaw dandawoos.

hayssa numi beyizayssatho gidikko asati gammu cima gidenna hanko dere cimati eqqidinne sinthe baggara haasayishe dizayssawanna beyanaw dandayoos guye baggarakka xuufe dees

Hayssape bollan nuni be7izayssaththo gidikko , issi adde ambbasadare mayidinne ha mata shiiqidinne eqqidi dizayssa be7anas danda7os Iza zokkosorakka cililo miththati de7osona.

hayssa nuni be'izayssatho gidikko konsirashin tekhnologi tamareti behes timirta tamaridi baggasidayssawanna bonchi shidizayssawanna be7alawu danda7oos

hayssa nuni beyizayssatho gidikko tamareso gibben kashe kashe oydeti maata giddon uttidi dizayssawanna be7oos hessa bollaka maatay daro ticcidayssawanna beyanaw dandayoos

Hayssan nuni be'ishe dizayssadan gidikko daro nayti shiiqeti uttidinne kompitere kilasan kompitere go'etishe dizayssa waanna be'anaw danda'os. Eta giddonkka issi naya astamarekko.

Hayssa nuni beeshe dizayssatho gidikko tamare naadayssi kushe ha bessishe diza issawanna beyana dandayoos , hessa bollaka hanko tamaretikka matara eqqidi doosona.

Hayssa nuni be izayssatho gidikko gita gita asati uttitinne paatana pattanettishe izayssawanna beyanaw danda7oos eetikka gita gita asata kanchekko addeta kanchekko.

Haysape bolan de'iza misilen nuni be'izasato gidiko doozere oge ooso oothishe dizaysane guye bagara kaseka makinara oykethidi diza doozerey oga giigisishe dizaysa be'os.

Haysan nun beyizaysatho gidikon ayo cima Dara Gita mithana maxada ba'adanne ekada asphaltara yashe dizaysa beyanawu danda'os , mithayka betam darokko.

Hayissan nuni beyizayissaththo gidikko sa"a daxiza makinay asfalte oga daxishshe dosona asatikka issi bagara xelashshe de"osona

hayssa nuni beyizayssatho gidikko gili dere giza maashiney biitta wannasappe laallishe dizayssawanna beyanaw dandayoos izikka gita maashine gidishin wora giddon ooththishe dees

hayssa nuni beyizayssatho gidikko gaxare biza ogey oosettishe dizayssaranne baasay baasettishe dizayssa beyanaw danda7oos issi baggarakka nayti eqqidinne doosona dugerakka mehe

Hayssa nuni beizayssatho gidikko nam7u sa7a daaxiza mashinati aspalte ogawanna daaxishe dizayssarinne ha baggara qasseka kallo oykkidinne giigissishe diza asa beyanaw dandayoos.

Hayssa nuni beizayssatho gidikko issi addey olla bookkishe dishin hanko asati qasseka eqqidi xeellishe disayssawanna beyana dandawoos issi baggarakka dizaara indinaa gidoyssawanna eroos

hayssa nuni beyizayssatho gidikko ogi kessanas bookketidi diza bessarayenne issi baggara qasseka masara kushen oykkida poholiseta beyanaw danda7oos asatikka doosona

hayssa nuni beyizayssatho gidikko doozerey qete baggara bookkishe dizayssaranne ha baggara qasseka gashe doozereya caanashe dizayssaanna beyana dandayoos

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko hayssa baasay gita baasay dizayssa bolla heenira ha simmida karetha makini eqqada dizaaroanna beyana dandayoos.

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko loodere giza maashiney oge ooththawanna ooththishe dizayssa biittawanna laallishe dizayssawanna beyanawu dandayoos eetappeka issi baggara..

Hayssafey bollan diza misilan nuni beyizayssatho gidikko doozere giza sa7a daaxiza makinay aspalte ogawanna daaxishe dizayssawanna be ishe doos matarakka hanko asaye.

Hayssa nuni beyishe dizayssatho gidikko kaxare ogey oosettishe dizayssawanna beyanaw dandayoos asatikka issi nay ambasadere issi nay ginse sure daaketh may7des.

hayssafe bollan diza misila nu beyizayssada gidikko daro asati shiiqetinne keexxettidi dishe diza keeththa beyanas issi bolla bishe doossona eytappeka bissi nayqoodhen dunguza qoobe aaththidas

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko asati sa7a giddofe haaththe kessanas tubbu saa giddo naaqishe dizayssananna beyanaw danda7os mashinera gididayssaka erana danda7oos issi baggarakka kaame eqqides

hayssa nuni beizayssatho gidikko karetha karetha haaththe tubboti issi bolla doorettidinne dizayssaranne gede baggara qasseka asati eqqidi haasayishe dizayssa beyanaw dandayoos

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko keeththe keexanas olla bookkidinne giigisidinne mataridi woththidayssawanna beyanaw dandayoos issi baggarakka bolay bookketidi wuribeni

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko haaththey saa giddofe kezidinne dizayssawanna beyanaw dandayoos addeyka issi baggara haaththawanna doyishe doyishe bessees

Hayssa nuni beyizayssatho gidikko issi addehi kaxare bamba medhetidayssa biidinne kushe mecetishe dizayssaranne guye baggara qaseka asay xeellishe dizayssa beyanan dandayoos.